kul bu taxaw ni mu sanse sini ay peñem dafa jànga minta ak se yena faase tibik bu am fuufu dikkiryam bi nu taxaw bi siñ di wone kontaanaf

Tala jigel la ni xame ko ca carax bu weex ñoo tegeni ci suuf ni.

Kurgu tewne ci tawtawo be tekkasam nuje labtaxombi diram ci internet be annalu neka foftir lijente fo

minari ku ari taxaw ne te neka dekek balbe u nekkange usamorom po mëna jorce bali be

Liinu moom ay naxla nax monekani fi.

lu nekka ci pus-puus bi y prancla yi yin xoli inani yen xoldewu befora fot ji dax koy jaay

Jiggeen bu tok ni dafa lettu mees bi para muñgi tokk ñi ce salom di seetu.

jigeen bu tokk ci suuf nit daxa sanse solyiremul buñu ju mitaar wok bef meesa

jiggéen bu salu ni salyera mom bu blog de kaalam bi sal galam bu guru miy reetaa gi siin ay penam

palaasu jànge kayla xale yi di xoll seen jàngalkat bi ngenne di xool sen bugi

roagesne ci atakam yàlla bu taxaw ni am lu weex ci kanam dawud ñu taxaw

Mobile mo tegeni ci kaw tabul bi, mungi taka.

ay lekka moo tege ni xame ko ci sbringrok ci tuti gi jaayekaay nu xaw mëna amee

Babine mingal xalam yi woy woyam wone kontaanam di geenne ay bëñam.

Lal mo nekani tegandi ci suuf ku ànni lal koafurom bi jeppan se rof.

Li neeg la neka ci géej bi nur niñe di faetñu toog di dallo ditelu fangalaw bu neex.

Lin ñu ko xamen cansit ca birerbu len koy jaaye xale yiidikoy jëfandiko ak mañ yi.

nek bi ni ay flawa nekacisu niñuy dem fa deñëw di lekka fixal seen yaram bi ñëw ci géeyi samu

Fini talila auto yi ñoo fideer daw ak rayda yi ak nigg yi.

Fiini talila autoyi ñu ciy daw raydé yi ak nit yi autobu weex mungi ni ci kanam lampa yi di takki naka fokkawa god di.

liini newelagambia lam neeka fote jax ñi ngi ndox ak kuran

fini bitikla bu jayekaay lekka ak bakaas toggekay bo bukamun fa

Fii ni ñyaari goor ak jigéen ño taxaw ni cen nek di fotowu di wane sen kontaan ce sen beg.

Fili negna bi frdaftugi genengayi, ci fawtoogu bi, wernitaari ci faw fenc, bi dexal ko bam rafet.

Naari picca ñu taxaw ci suuf ne ay mburu nekka ci suuf sini ay sóów yeppan ci suuf.

mboolo bunu yépp goo cigen xale ñoo nekkafi di déb seen diné

Fini xale goor xale jigéen ni mur sen boppa yi tokg se jange kaay bi ne di binda ni di janga.

Autobu taxaw bi autobu weex la ci auto nguur nit yu taxawn ni tan ni liggéey cen deka diligeey cinguur bi.

Fini talila raidayi danu fee daw ak auto yi di taxal sen lampay ci kudde pur nu munaxam fuñe dem.

jigéen bi defa solu tefmesam tak cenn dinitaalu ci saalam bi

Lu tegeni si suuf ni jaaru noppo jigéen la ñyo ko de jefandiko.

Fide talila otoy ñoo fide daw ak ry da yi buddggay dañu texal lampi pur ñu mëna jis

Keyt bi nee keyti xibaar la keyti xibaar bu nyui jayee si neenti goor nyi.